Doo n ʒɛya ŋo o gbubila baaji ʒiɛ ka bin nyura adaka nim ƶi n baɣa o o kpala ninkpara ka pili zipiligu zipipigu maa boola zaɣ sabinli n Gabo duu maa puuni bin nyura duu n bala maa

Paɣa do duu o ʒila kuɣu vakaɣali zuɣu ka yɛ liiga sabinli ka kuli gbaagi o zuɣu lo ka ga agogo ka dihiri labtop ka bin nyurili tam teebuli zuɣu

Loori karili n kanna ŋɔ di mii nyɛ sarati pirinsi bɛ nimaani pirinsi maa yɛla liiga sabila mɔri gba bɛ nimaani loori shɛli gba n ʒiya ka di yɛlo yirina ŋɔ

Bia n ŋmɛri gungoŋ bia maa pirila namdi dozim ka yɛ liiga piɛlli bia so gba biɛni ŋuni n gbubi Bolli ŋo o yɛla liiga piɛlli ka di leee mali kola n ma so gba n ʒiya ŋo o yɛ chinchin mini di liiga bia bɛ o nyaangi koriti o zuɣu ni

Paɣiba m-bɔŋɔ paɣiba maa nyɛla bɛ niriba anahi bɛ mi bela wuntaŋa buɣum gbuni niriba ayi ban pun kpe di puuni ka yino gba be nyaaŋa ka ye leega ʒee ka zaŋ bini m-pa o bɔɣu zuɣu bɛ niriba ayi maa gba ban bɔbila bɔbisi ka yino mi ʒi ŋ-ŋɔna m-tabi ba

Bihi n-ʒi tihi gbunni tia, maa mi waɣa pam moogu tia m-bala ti' shɛŋa be bɛ nyaaŋa bihi maa galisiya oo bɛ shɛba che bɛ zuɣuri ka bɛ shɛba bi che bɛ zuɣuri yili ni ka bɛ zaya maa yili maa puuni zaɣ' yini nyɛla zaɣ' ʒee amaa yili maa ka takɔro beni amaa di zaa shɛli bi yo

Paɣaba n bɛ duu bohambu duu mii n bala labtop nim n tam tam ya ŋo teebuli maa zaɣ tankpaɣu n nyɛli dabba mini paɣaba mii n kuli gabi taba karimba n wuhuriba ŋo ha duu maa puuni zuɣusaa maa nyɛla zaɣ piɛlli

Doo mini bia n bɛ duu doo maa zaŋla bindira n niŋdi bia maa nolini ka bindira tam teebuli zuɣu teebuli maa nyɛla zaɣ tankpaɣu doo maa kpala ninkpara duu maa puuni takoriti biɛni pam